Omeya ogo omwenyo nogasimana noonkondo molwaashoka ohaga hugilwa iinamwenyo, ohaga longithwa kaantu mokulongekidha iipalutha yawo , okutekela iimeno opo yaase kenota no komutenya nayilwe oyindji.

Oonkanga odho dhimwe dhomiinamwenyo yomegumbo nodhili dhasimana noonkondo molwaashoka ohadhi gandja onyama ombwaanawa kaantu. Ohadhi vulu woo okulandithwa opo aantu ya mone mo iimaliwa yavule okufutila uunona wa wo oosikola.

Ombuga oyo yimwe yomomahala ngoka omawanawa moshilongo shetu na ohamu adhika owala iinamwenyo nosho woo iimeno iishona. Ehala ndika ohali tu e tele iinima oyindji molwaashoka ohali nana aantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili mboka taye ya okutala nkene tali monika.

Iimeno oya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja iilonga kaantu noshowo iipalutha kaantu. Uuna ya landithwa ohayi vulu oku eta po iiniwe ya gwana mbyoka hayi longithwa moompumbwe dha yoolokathana.

Iipundi oyo yimwe yomiilongitho noya simana noonkondo molwaashoka oyo hayi kuutumbwa kaantu uuna taya thuwapo kiilonga yiili noyiili, ohaku vulu woo oku kuutumbwa uuna aantu taya lesha uumbo wawo mboka ya hokwa.

Uuna omuntu tayi mela lyondjila oha longekidhilwa iipalutha opo ka punduke kondjala. Ohayi longekidhwa wo opo yiliwe kaantu yo wape okukala yena oonkondo mokukalonga yolwapo wo.

Oshikunino osha simana noonkondo molwaashoka ohamu kunwa iimeno ngaashi omapungu ngoka haga gandja iipalutha kaantu nuuna galandithwa ohaga vulu okweetapo iiyemo yagwana mbyoka tayi vulu okulongithwa mokufuta aaniilonga.

Omeya ogo omwenyo nogasimana noonkondo molwaashoka ohaga nuwa kaantu noshowoo kiinamwenyo. Ogo wo haga tulwa piimeno opo yaase kenota. Kakele komauwanawa, ogena wo omauwinayi ngaashi ngele ganingi ogendji ohaga etelele efundja ndyoka hali dhipaga iimeno.

Omeya ogo omwenyo, nogasimana noonkondo molwaashoka ohaga hugilwa iinamwenyo, go ohaga nuwa woo kaantu nokutekelitha iimeno opo yaase kenota, ohaga longithwa woo natango okuyoga iikutu.

Mongashingeyi iikunino oya simana noonkondo molwaashoka ohamu kunwa iimeno mbyoka hayi gandja iilonga kwaamboka tayeyi tonatele noshowoo iipalutha kaantu. Uuna yalandithwa ohayi vulu okwetapo iiniwe yagwana mbyoka tayi longithwa mokukandulapo omaupyakadhi gi ili nogi ili.

Omeya ogo omwenyo nogasimana nookondo molwashoka omo hamu adhika iinamwenyo ngaashi oohi ndhoka hadhi tu pe iipalutha . Uuna dha landithwa, ohadhi vulu okweeta po iiniwe ya gwana mpoka tatu vulu okuyi longitha mokufuta ooskola dhaanona.

Oondjamba odho dhimwe dhomiiyamakuti nodhasimana noonkondo molwaashoka iiyekelwahi yawo ohayi longithwa okwiinyukumina, ano tayi panga omukota , eshikisha noshowoo omukolo. Onyama yawo ohayi gandja wo natango osheelelwa kaantu.

Omeya ogo omwenyo nogasimana nookonkondo molwaashoka ohaga nuwa kaantu nokiinamwenyo, ohaga tekelwa woo piimeno opo kayise kenota noshowo komutenya. kakele kwaambyoka ohaga vulu okutulwa natango muundama muka ha mu tulwa oohi opo dhivule oku tekulilwamo dhi wape oku indjipala dho dhilandithwepo opo aantu yi imonenemo iiniwe yagwana.

Omiti odha simana noonkondo molwaashoka ohadhi gandja ombepo yokufudha kaantu oshowo kiinamwenyo. Odhili wo natango omalukalwa giinamwenyo yilwe, ngaashi uudhila. Kudho ohaku zi wo natango iiti, mbyoka hayi longithwa kaantu mokutema omulilo, opo ya wape yalongekidhe iipalutha yawo.

Oongolo odho dhimwe dho miiyamakuti no hadhi adhika mEtosha. Ehala ndika ohali tu etela iiniwe ya gwana molwashoka ohali nana aatalelipo taya zi kiilongo yi ili noyi ili. Ta yeya ya tale nkene ehala ndika tali monika nosho wo iiyamakuti mbyoka yi limo.

Omeya ogena uuwinayi owundji ngaashi shampa ga ningi ogendji oha getweetele efundja ndyoka hali hanagulapo omalukalwa gaantu noshowo giinamwenyo. Ohali dhipaga wo iimeno yetu.

Iimeno oya simana noonkondo molwaashoka, ohayi gandja iilonga kwaamboka taye yi tonatele oshowo iipalutha kaantu ,uuna ya landithwa ohamu vulu okuza iiniwe ya gwana mbyoka tayi vulu oku longithwa moku futa oosikola dhaanona.

Iimeno oya simana noonkondo oshoka ohayi gandja iilonga kwaamboka taye yitonatele noshowo iipalutha kaantu. Uuna ya landithwa ohamu vulu okuza iiniwe yagwana mbyoka hayi vulu okulongithwa mokukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhetu.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo yomegumbo, nodha simana noonkondo molwashoka oha dhi gandja omayi noshowo osheelelwa kaantu, uuna dha landithwa oha dhi etapo iiniwe ya gwana mbyoka ha yi longithwa mokufuta aaniilonga.

Iimeno oyi na esimano enene moonkalamwenyo dhetu molwashoka, ohayi gandja iilonga kwaa mboka taye yi sile oshimpwiy noshowo iipalutha kaantu. Uuna ya landithwa ohamu vulu okuza iiniwe ya gwana mbyoka hayi longithwa mokukandula po oompumbwe dhilwe.

Omatama ogo gamwe gomiilikolomwa mbyoka hayi zi moshikunini nohatu ga longitha mokutowalekitha miiyelelwa yetu. Ohatu vulu wo okuga landitha, opo tu imonene mo iiniwe ya gwana mbyoka tayi tu kwathele mokukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili.

Ombuga oyo yimwe yomomahala gomoshilongo shetu, nohamu adhika iimeno noshowo iinamwenyo iishonashona. Ehala ndika ohali tu etele iinima oyindji molwaashoka, ohali nana aantu tayazi kiilongo yi ili noyi ili, yeye ya tale nkene tali monika.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwashoka ohaga nuwa kaantu noshowo kiinamwenyo, go ogowo haga tulwa piimeno, opo ya pye komutenya yoyaya se kenota. Ka kele komauwanawa, omeya oge na wo omauwinayi ngaashi shampa ga ningi ogendji ohaga eta efundja ndyoka hali dhipaga po iinamwenyo.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwaashoka omo hamu kala oohi dhoka hadhi gandja iipalutha kaantu uuna dhalandithwa ohadhi vulu woo oku etapo iiyemo yagwana mbyoka hayi longithwa okukandagulapo oompumbwe dhilwe.

Otu na iilongitho oyindji moka mwa kwatelwa uumbakumbaku wokukuna. Ohawu tu kwathele mokukuna iimeno yetu, opo yi wape yi tu pe iipalutha ya gwana noshowo iiniwe uuna ya landithwa.

Oohi odho dhimwe dhominamwenyo yomomeya na odha simana noonkondo molwashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu una dhalandithwa, ohamu vulu oku za iiyemo yagwana mbyoka tayi tu kwathele moku kandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili.

Etosha olyo limwe lyomomahala ngoka omawanawa moshilongo shetu, na oha mu adhika iiyamakuti yomaludhi ga yoolokathana moka mwa kwatelwa oonduli. Ehala ndika ohali tu etele iiniwe ya gwana molwaashoka ohali nana aantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili yeye ya tale iiyamakuti mbyoka yili mo.

Iipalutha oya simana noonkondo molwaashoka ohayi longekidhilwa aantu uuna taya yi mela lyondjila opo yaapunduke ondjala. Ohayi longekidhilwa woo aanegumbo esiku mesiku opo ya kale yena oonkondo dhokukalonga yilwe.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya nodha simana noonkondo molwashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu. Uuna dha landithwa ohamu vulu okuza iiniwe yagwana mbyoka tayi longithwa mokukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili ngaashoi okufuta oosikola dhaanona nokulanda iipalutha yilwe.

Oonyanga odho dhimwe dhomiilikolomwa mbyoka hayi zi moshikunino . Ohatu dhi longitha mokutula miiyelelwa yetu opo tutowaleke mo , nohatu vulu woo okudhi landitha opo twiimonenemo iiniwe yagwana.

Iimeno oyasimana noonkondo molwashoka ohayi gandja iilonga kwaamboka taye yi tonatele nosho wo iipalutha kaantu, una yalandithwa ohayi vulu oku eta po iiyemo yagwana mbyoka hayi longithwa mo ku kandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili.

Iimeno oya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja iilonga kwaamboka taye yi tonatele noshowo iipalutha kaantu. Uuna ya landithwa oha mu vulu okuza iiniwe ya gwana mbyoka hayi longithwa mokufuta iipangelo opo aantu ya mone epango li li hwepo.

Iimeno oyasimana noonkondo , molwaashoka ohayi gandja iilonga kwaamboka teyeitonatele nosho woo iipalutha kaantu, uuna yalandithwa ohamu vulu okuza iiyemo yagwana mbyoka hayi longithwa okufuta omeya nosho woo omalusheno.

Egulu olyo lyimwe shomiishitwa mbyoka twa pewa ku pamba na lya simana noonkondo molwaashoka ohaku kala iikogo mbyoka hayi tu etele omvula, ohaku adhika wo natango etango ndoka hali tu etele uuyelele.

Oonkanga odhasimana noonkondo oshoka ohadhi gandja oshiyelelwa kaantu, nuuna dhalandithwa ohamu vulu okuza iiniwe yagwana mbyoka hayi longithwa mokukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhaantu.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo nodha simana noonkondo molwaashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu. Uuna dhalandithwa ohadhi vulu okwe eta po iisimpo yagwanaa ndyoka hayi longithwa mokufuta iipangelo opo aantu yamone epango lili hwepo.

Iimeno oya simana noonkondo, molwashoka ohayi gandja iipalutha kaantu nosho wo iilonga kwaa mboka taye yi sile oshimpwiyu. Uuna ya landithwa ohamu vulu okuza iiniwe ya gwana mbyoka hayi longithwa moonkalamwenyo dhaantu mokukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili.

Omiti odhasimana noonkondo molwaashoka ohadhi gandja ombepo kaantu noshowo kiinamwenyo. Odhili woo natango omalukalwa kiinamwenyo yilwe, ohadhi gandja woo natango iikuni mbyoka hayi longithwa mokutema omulilo uuna aantu taya longekidha iipalutha yawo

Egumbo lyopashiwambo olya simana noonkondo molwashoka omo ha mu kala oshinyanga shoka hashi thikilwa kaayenda mpo ohapu kala wo pwa temwa omulilo ngono hagu kala wo omeho gwaanegumbo nenge tu tye hagu pukulula iinamwenyo uuna ya kana.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya nodha simana noonkondo molwashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu. Nuuna dha landithwa ohadhi vulu oku eta po iiniwe mbyoka hayi longithwa ku kandula po oombumbwe dhi ili nodhi ili moonkalamwenyo dhetu.

Mongashingeyi aantu oya simaneka iikunino noonkondo. Ohamu tulwa ominino dhono dhatsuwa uumbululu woku endela omeya, opo gawape okuya piimeno yaase komutenya nokenota.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo yo megumbo nodha simana noonkondo omolwashoka ohadhi tu etele iipalutha uuna dha landithwa ohadhi vulu okweetapo iiniwe ya gwana mbyoka tayi longithwa mokufuta omeya noshowo omalusheno.

Iimeno ngaashi omabanana oga simana noonkondo molwaashoka ohaga gandja iipalutha kaantu gonatango ohaga vulu okulandithwa aantu yi imonene iisimpo yagwana ndyoka tayeyi longitha oku kandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili.

Oombwa dhomomeya odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya, nodha simana noonkondo molwaashoka, kudho ohaku zi omagadhi, ngoka haga longithwa oku keelela oombepo dhanyata, noshowo okupanga omakutsi.

Omeya oga simana noonkondo molwaashoka omo hamu kala oohi ndhoka hadhi gandja iipalutha kaantu. Uuna dha landithwa ohadhi vulu okweeta po iiyemo yagwana mbyoka tayi longithwa mokufuta oosikola dhaanona opo ya mone elongo li li nawa.

Omiti odha simana noonkondo oshoka ohadhi gandja ombepo kaantu nokiinamwenyo. Odhili wo omalukalwa giinamwenyo yimwe ngaashi uudhila. Oha kuzi iiti mbyono hayi longithwa oku dhika omalukalwa gaantu.

Iimeno oya simana nonkondo molwashoka ohayi gandja iilonga kwa mboka taye yi tona tele noshowo iipalutha kaantu. Una ya landithwa ohamu vulu oku za iiniwe ya gwana mbyoka hayi longithwa moku futa ooskola dhunona oshowo oku futa aanilonga.

Momeya ohamu adhika iinamwenyo yi ili no yi ili moka mwakwatelwa oohi ndhoka hadhi gandja iipalutha kaantu. Uuna dha landithwa ohadhi etapo iimaliwa yagwana mbyoka hayi longithwa mokufuta omeya noshowoo oosikola dhuunona.

Embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho nolya simana noonkondo, omolwaashoka ohali tukwathele mokuninga evi epu, opo tuwape tukunemo iimeno yetu mbyoka hayi tupe iipalutha, nuuna tweyi landitha, ohatuvulu okwiimonenamo iiyemo yagwana.

Ondjamba oyo yimwe yomiiyamakuti noya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja iipalutha kaantu. Omatudhi gawo ohaga longithwa kaantu moku inyukumina opo ya wape okupanga omikota osho wo omashikisha.

Oonkanga odho dhimwe dhomiinamwenyo yomegumbo nodha simana noonkondo molwaashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu. Uuna dha landithwa ohadhi vulu oku e ta po iiniwe ya gwana mbyoka tayi longithwa moku kandula po omaupyakadhi gi ili ngaashi okulanda iipalutha opo aantu kaa ya se kondjala.

Oohi odho dhimwe dho miinamenyo yomomeya na odhasimana noonkondo molwashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu, uuna dha landithwa ohadhi vulu oku eta po iiyemo yagwana mbyoka hayi longithwa okufuta omeya, omalusheno nosho wo osikola.

Momeya omo ha mu adhika iinamwenyo yilwe ngaashi oohi ndhoka hadhi pe aantu iipalutha uuna dha landithwa ohadhi vulu okweetapo iiniwe ya gwana mboka tayi longithwa mokufuta omeya noshowo omalusheno.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo nodha simana noonkondo, molwashoka ohadhi vala omayi ngoka haga zi uuyuhwena, e tawu falwa nduno pehala lyontumba, wu wape wu tekulilwe po wo wu ninge oondjuhwa oonene dhi vule okulandithwa, opo dhi ete po iiniwe ya gwana.

Moshilongo shetu omuna Etosha ndoka ha li kala lya siikilila iiyamakuti ngaashi oonkoshi. Oha li tu etele iiniwe oyindji molwashoka oha li nana aantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili, ye ye ya tale nkene ehala ndoka tali monika.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo nodha simana noonkondo molwaashoka ohadhi gandja osheelelwa kaantu nuuna dha landithwa ohamu vulu okuza iiniwe ya gwana mbyoka hayi longithwa okukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhetu.

Iimeno oya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja iilonga kwaa mboka ta yeyi tonatele. Uuna ya landithwa oha mu vulu okuza iiniwe ya gwana, mbyoka tayi longithwa mo ku kandulapo oompumbwe dhi ili no dhi ili monkalamwenyo dhetu.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwashoka ohaga tulwa muundama moka hamu tulwa oohi okutekulilwa mo opo dhi wa pe oku indjipala nodhi vule okugandja iipalutha yagwana kaantu noshowo okulandithwa opo dhi ete po iiyemo ya gwana.

Omeya ogo omwenyo nogasimana noonkondo molwaashoka ohaga nuwa kaantu nosho wo kiinamwenyo, go ohaga tulwa wo piimeno opo yaase kenota. Aantu ohaye galongitha mokulongekidha iipalutha yawo nosho wo mokuyoga iizalomwa yawo.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwashoka, ohaga nuwa kaantu, taga hugile iinamwenyo, go ogo wo haga tulwa piimeno opo yaase kenota. Ohaga vulu wo okulongithwa mokuyoga iizalomwa yaantu.

Omeya ohaga hugilwa iinamwenyo, ohaga nuwa kaantu go ohaga tekelwa wo piimeno opo yaa se kenota, yo yaa pye komutenya. Omega ohaga longithwa wo kaantu uuna taya yogo iizalomwa yawo noshowo okulongekidha iipalutha yawo.

Iikombo oyo yimwe yominamwenyo yomegumbo noyasimana noonkondo molwashoka ohayi gandja iipalutha kaantu. Uuna ya landithwa ohayi vulu okueta po iinuwe ya gwana mbyoka tayi longithwa moku kandulapo oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okufuta omeya nomalusheno.

Iimeno oya simana noonkondo, molwaashoka, ohayi gandja iilonga kwaamboka tayeyi tonatele, nuuna yalandithwa, ohamu vulu okuza iiniwe yagwana, mbyoka hatu vulu okuyi longitha mokukandulapo omaupyakadhi gi ili nogi ili, moonkalamwenyo dhetu.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwaashoka omo ha mu kala iinamwenyo ngaashi oohi ndhoka hadhi gandja iipalutha kaantu nuuna dha landithwa ohadhi vulu oku eta po iiniwe ya gwana mbyoka tayi longithwa okukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhetu.

Iimeno oya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja iilonga kwaamboka taye yi tonatele noshowo iipalutha kaantu. Una ya landithwa amu vulu okuza iiniwe ya gwana, mbyoka hayi longithwa moku futa aanilonga.

Moshilongo shetu otamu adhika iiyamakuti yi ili noyi ili, moka mwa kwatelwa ookaandje noshowo ooshimbunu. Iinamwenyo mbika konyala ohayi adhika mEtosha, ehala limwe ndyoka lyomomahala gomoshilongo shetu, hali tu etele iiniwe ya gwana moku nana aataleli po taya zi kiilongo yi ili noyi ili.

Omiti odha simana noonkondo oshoka dhi gandja ombepo kaantu noshowo kiinamwenyo. Ohadhi gandja wo natango omizile kaantu nokiinamwenyo. Dho odhi li wo natango omalukalwa giinamwenyo yilwe. Oha ku zi iiti mbyoka hayi longithwa mokudhika omalukalwa gaantu.

Mongaashingeyi iikunino oya simana noonkondo molwaashoka ohamu kunwa iimeno nokuyalwa ominino ndhoka hadhi tsuwa oombululu, mo tamu endele omeya, opo ga vule okuthika piimeno, ya apye komutenya, yo ya ase kenota.

Iimeno ya simana noonkondo oshoka oha yi gandja iilonga kwaamboka ta ye yitonatele nosho wo iipalutha kaantu. Uuna yalandithwa oha yi vulu wo oku eta po iiyemo yagwana mbyoka ha yi longithwa moku eta po omeya.

Iimeno oya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja iilonga kwaamboka taye yi tonatele noshowo iipalutha kaantu. Uuna ya landithwa ohamu vulu okuza iiniwe mbyoka hayi longithwa moku futa aanilonga.

Ombinga olo limwe lyomomahala ngoka omanawa moshilongo shetu ,nohamu adhika owala Iinamwenyo noshowo iimeno ishona, ehala ndika ohalitwetele iinima oyindji moshilongo shetu molwashoka ohali nana atalelipo tayazi kiilongo yili noyili yeye yatale nkene talimonika.

Iimeno oya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja iilonga kwaamboka taye yi tonatele nosho woo iipalutha kaantu. Uuna ya landithwa ohamu vulu oku za iiyemo yagwana mbyoka hayi longithwa oku futa oosikola dhuunona opo wumone elongo lili hwepo.

Enongelo olyo oshiputudhilo shokanona kehe nohali dheulile aanona opo ya vule oku kaninga oondohotola, aapangi noshowo aalongi ya vule oku mona iiniwe ya gwana, yo yeye ya kwathele aavali yawo mbono ya kala nokuya kwathela ethimbo yali kosikola.

Pashiwambo aantu oya itayela kutya uuna omuntu tayi mela lyondjila okuna oku telekelwa omboga noshithima, shono osho elago hapewa okuza kaanegumbo nenge oshigali noshowo oshithima.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo nodha simana noonkondo molwashoka ohadhi vala omayi, ngoka haga zi uuyuhwena tawu tekulwa wuwape okwiindjipala opo wuvule okulandithwa, mo muze wo iiniwe yagwana mbyoka tayi vulu okulongithwa mokukandulapo omawupyakadhi gi ili nogi ili.

Iimeno oya simana noonkondo, molwaashoka Oha yi gandja iilonga kwaamboka taye yi sile oshi mpwiyu nosho wo iipalutha kaantu. Uuna ya landithwa oha yi vulu oku etapo iiniwe ya gwana, mbyoka tayi vulu oku landa omiti opo aantu ya vule oku mona epango djili hwepo.

Ehwiyu olyo limwe lyomudhila nenge lyomiikwamawawa ashike kali holike pashiwambo molwaashoka aantu oyiitala kutya uuna yuuvu talilili nena otali hanguna sha ano oshiwinayi tashi holokapo.

Mongashingeyi aantunoya simaneka iikunino noonkondo molwashoka ohayi gandja iilonga kwaamboka taye yi tonatele, iipalutha kaantu, nuuna ya landithwa ohamu vulu okuza iiniwe ya gwana mbyoka tayi vulu okulongithwa mokukandulapo omaupyakadhi ga yoolokathana.

Omeya ogo omwenyo no gasimana noonkondo molwaashoka, ohaga nuwa kaantu , ohaga hugilwa iimuna , ohaga tekelwa woo piimeno opo kaa yise enota , ohaga longithwa woo kaantu moku longe kidha iipalutha yawo.

Omeya ogo omwenyo, noga simana noonkondo molwaashoka omo hamu adhika iinamwenyo yi ili noyi ili, moka mwa kwatelwa oohi noondjambameya. Omwya ohaga longithwa wo okutekela piimeno, opo yaase kenota.

Mongashingeyi aantu oya simaneka iikunino noonkondo. Ohamuyalwa ominino dhoka hadhi tsuwa oombululu opo muwape mu endele omeya, ngoka haga tekele piimeno, yiwape okukoka yo yivule yi tupe iipalutha yagwana.

Oondjamba odho dhimwe dho miiyamakuti, nodha simana nookondo molwashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu, uuna onyama yayo ya landithwa ohayi vulu oku eta po iiyemo ya gana mbyoka hayi vulu moku longithwa oku futa omeya, omalusheno noshowo aaniilonga.

Omeya oga simana noonkondo molwaashoka ohaga tulwa moondama moka hamutulwa oohi noku tekulilwa mo. Opo dhi wape dhi indjipala dho dhi vule oku tupa iipalutha ya gwana . Uuna dha landithwa otadhi vulu wo natango oku etapo iimaliwa ya gwana.

Omeya ogo omwenyo nogasimana noonkondo molwashoka omo hamukala iinamwenyo ngaashi oohi ndhoka hadhi gandja osheelelwa kaantu, nuuna dhalandithwa ohadhi vulu oku etapo iiniwe yagwana mbyoka tayi vulu okulonithwapo okukandula omawupyakadhi giili no giili ngaashi okufuta oisikola dhaanona.

Moshilongo shetu omuna omahala ogendji yomamanya moka mwa kwatelwa woo oondundu. Omahala ngaka ohage tu etele iimaliwa ya gwana molwaashoka ohaga hili aatalelipo taya zi kiilongo yi ili no yi ili yeye ya tale sho taga monika.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwashoka ohaga hugilwa iinamwenyo, ohaga nuwa kaantu go ohaga tekelwa wo piimeno, opo yaa se kenota. Aantu ohaye ga longitha wo natango mokulongekidha iipalutha yawo.

Omeya ohaga nuwa kaantu, ohaga hugilwa iimuna, nohaga tekelwa wo piimeno opo kayi se kenota osho wo komutenya. Ohaga longithwa wo kaantu mokulongekidha iipalutha yawo osho wo mokuyoga iizalomwa yawo.

Omeya ogo omwenyo, noga simana noonkondo molwaashoka, ohaga nuwa kaantu, kiinamwenyo, nogo wo haga tekelwa piimeno opo yaase komutenya. Kakele kuuwanawa, ogena wo uuwinayi ngaashi, shampa ganingi ogendji, ohaga etelele efundja ndyoka hali dhipaga po iinamwenyo.

Iimeno oya sima noonkondo, molwaashoka, oha yi gandja iilonga kwaamboka ta ye yi tonatele, oha yi vulu woo ku etapo iiniwe yagwana mbyoka ha yilongithwa ooh futa aaniilonga, omeya nosho woo omalusheno.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya nodhasimana noonkondo molwaashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu. Uuna dhalandithwa ohamu vulu okuza iiniwe yagwana mbyoka hayi longithwa mokukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili, ngaashi okulanda omiti opo aantu ya mone epango lili nawa.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo yomegumbo nodha simana noonkondo oshoka ohadhi gandja oshiyelelwa kaantu. Uuna dha landithwa ohadhi eta po wo iiniwe ya gwana. Kudho ohaku zi iipa mbyoka hayi longithwa moku ninga uupaya hawu zalwa kaantu.

Omiti odha simana unene molwaashoka ohadhi gandja ominzile kaantu noshowo kiinamwenyo. Ohadhi gandja wo natango ombepo yokufudha. Sho odhi li wo natango omalukalwa giinamwenyo yilwe ngaashi uudhila.

Moshilongo shetu omu na iiyamakuti yi ili noyi ili moka mwakwatelwa nompinda. Kompunda ohaku zi eyego ndoka hali landithwa opo mu vule okuza iiniwe ya gwana, yo yi longithwe wo mokulanda oompumbwe dhimwe ndhoka tadhi ya dhi kwathele natango moshilongo shetu.

Oohi odho iinamwenyo yomomeya. Nodha simana noonkondo molwaaoshoka ohadhi gandja iiniwe kaantu. Uuna dha landithwa ohamu vulu okuza iiniwe ya gwana mbyoka hayi longithwa moku kandulapo omawupyakadhi gi ili nogi ili.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya nodha simana noonkondo molwashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu. Uuna dha landithwa ohamu vulu okuza iiniwe ya gwana mbyoka hayi vulu okulongithwa mokukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili moka mwa kwatelwa efuto lyoosikola dhaanona.

Omalovu ogo gamwe gomiikunwa ngoka taga teya po oshigwana shanakanena. Ngashingeyi aanona momagumbo itaya lala we, esimaneko lyaakuluntu oya kanitha, moosikola otaya ikondo, esiku nesiku otali shi owala tali ka toka ya kalela oondingosho.

Iimeno oya simana noonkondo molwashoka oha yi gandja iilonga kwaamboka taye yi tonatele noshowo iipalutha nuuna ya landithwa oha mu vulu okuza iiniwe ya gwana mbyoka tatu vulu okwiilongitha mokukandulapo oompumbwe dhiili nodhiili moonkalamwenyo dhetu.

Ongandu oyo yimwe yomiinamwenyo yomomeya mbyoka hayi adhika unene momilonga noshowo momataka oya Nika oshiponga noonkondo molwashoka ohayi dhipaga aantu noshowo iinamwenyo.